polinsi bi gbaala so bi gbaagi o maa ka voromi ka yino daaro ka polin ŋunbala maa ku zaŋ binyɛra nyaɣali o shee ka gaɣa bili tamya bi ni gbaai so maa o pilila zipili piɛlli ka kuhura ka bi voro chɛna

Shɛbi n chani maa bɛ gbibi la gaɣa ni bɛ ti tooi kɔm pɔmpi kɔm ni ka yen tooli doo n nye ŋun be fiɛsi ŋo n chaŋ n ti zaŋ o gaɣali n taɣi n toora paɣabi shɛbi gbibi gaɣa ka dabba shɛbi gba gbibi gaɣa soo Zamaatu maa din zooya paɣabi maa puuni shɛbi so baatooro sabla ka shɛbi so baatooro piɛla laasabu.

lahabali tiribi n bɔŋɔ maa lahabali tiribi maa zooya pam bi ʒiya ka sokam gbubila spiika nima ka spiika dibayi mii kuli wuɣi ʒɛ zuɣusaa ka shɛŋa woligi ti ʒɛ di ko ha lahabali tiribi maa puuni bi zaa bi yɛ neen yinsi shab yɛ neen dozima ka shab yɛ neen sabila ka shab pili kaapu nima

Polinsi n zaya maa polinsi puuni sheba yela niɛn'sabila ka sheba ye niɛn'nyoɣunyoɣu laasabu ka yino gbibi malifa ka tihi zaya polisi maa zaa pilila bi helimenti nima ka sheba bi mee bi pili.

Giramisa n zaya maa giramisa maa kom kpɛmi n gili li ka bi pa dalibo ka nimkurigu durili o duri maa ka yɛn lumi ka wuɣi o nuhi zuɣu saa ka so gba pili dubu nagiramisa maa luɣa zuɣu mo girii girii mo vari fulaawasi laasabu zan zaya di luɣuli kam ka bi ti sompaa.

ashɛbitɛ ni n bɔŋɔ maa be kuli dola garitɛ zuɣ ka shɛbi gbabi takari piɛlla doɣitɛ nim maa gbani takari piɛlla n gilin di chɛ kiriba ka doosibɛni zaɣ ʒiɛ nyɛ daasibɛni maa ka be konitɛ konitɛ shɛba ka be doya gbahira

Loori n ʒɛya ŋo n tiɛhi loori shɛli din toori bihigu la n bala ni loori shɛli din toori bihigu niŋdi di puuni Girada loori nim maa nyɛla lara ayi bibayi maa zaa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka yini maa nyɛ zaɣ dozim so palli zuɣu ka bi ʒɛya

silimiinsi ata n-ʒiya maa niriba ata maa puuni doo maa mini o kpee maa mali la binyɛhiri tiri ti taba ka yino zaŋ nu' surigu n-su o nuu ni amaa niriba ata maa zaa ha bɛ pɔbila bɛ nyehi amaa bɛ bi pili zupiliti ka kompiuta ʒe bɛ sunsuuni ka bɛ yuunda.

Kaaba n zaya ŋɔ maa kaaba maa puuni sheba gobi chinchina n jaara n gindi kaaba maa ka kaaba maa zuɣusaa ka a yuli ka manaara nima biɛni ka bɛ kuli sansa laati buɣuma buɣuma n gili gili li di luɣuli kam ka yino ye niɛn'sabila ka chena.